Ekifaananyi kino ndabamu essamba y'amajaani era obuuyi buli ndabamu n'akasozi ebiriko tebirengerekeka bulungi.

Mu kifaananyi kino ndabamu akanyonyi akayimiridde ku kiswa ekirabika ng'ekifulufu ng'era nga kiri mu nsiko. Akanyonyi kano kali mu langi ez'enjawulo: eya kasaayi ey'amazzizzi n'enkwafu ne ne langi eya bbululu, n'omumwa gwako guli mu langi enzirugavu zzigizzigi.

Mu kifaananyi kino ndabamu emmeeza ng'etuuziddwako essowaani ezirimu enva ez'enjawulo; ndabako ennyaanya, kaamulali, emboga, ccukkamba n'enva nnyingi ez'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndaba omugga mugga guno guliko amaato agali ku lubalama lwago aga aga agapaakinzeewo oba gayimiriddewo maato gano galiko obutundubaali waggulu ku siyidi y'omugga eri nengerayo olukalu.

Ekifaananyi kino kirimu omusawo oba dokitaali era ye ayambadde akakookolo ku mimwa gye, ayambadde ekijooweero ekyeru ng'ali mu kutunula mu kyuma kino kye bayita mu lulimi olunyaanyimbe kye bayita mayikulosikoopu, nga y'alinga ayina okunoonyereza okw'ekikugu kw'aliko.

Mu kifaananyi kino ndaba ekibira ky'emiti nga awamu waliwo n'ekyererezi omutali miti. Eri sayidi nnengera agawonvu n'agasozisozi.

Mu kifaananyi kino ndaba omusajja alunda ente oba omulaalo ng'azirundira mu kkubo mu maaso gaazo ndabayo ekikondo ky'amasannyalaze ndabayo a e amayumba nki ndabako ku sayidi ne sayidi omuddo ne n'emiti.

Mu kifaananyi muno ndabamu ekimuli ekiri mu kkala eya kakobe. Ekimuli kino kiriko ekiwuka ekiriko. Ekiwuka kino nga kirabika kizze kuggyako mubisi oba okunoonyaako ekyokulya.

Ekifaananyi kino ndabamu abantu ab'enjawulo okusingira ddala basajja. Abamu bali mu nnyanja mu makkati, abalala bali eno ennyanja gy'egobera oba amaato gye gagobera bayimiridde. Naye nga bakutte emiggo.

Ekifaananyi kino ndaba enkofiira ezitungiddwa. Enkoofiira zino za Kiyisiraamu era nga ziteekeddwa wansi, ezimu ziri ku zinnewaazo waggulu.

Ekifaananyi kino ndaba abasajja babiri abatudde era nga bali mu budde obw'enzikiza oba obudde obw'ekiro, oba twandigambye obudde nga busaasaana. Ndaba n'emmambya esaze.

Mu kifaananyi kino, ndaba omukono ogw'Omweru oba gwe twandiyise Omuzungu oguliko n'ebyoya era guliko essaawa ng'ayina n'omuguwa gw'akutte mu ngalo.

Mu kifaananyi kino ndabamu akatale naye akatale kano nga mulimu abantu bangi nnyo nnyo nnyo era nga bali wansi wa manvuuli ekiraga abamu bali mu kutunda abamu bazze ggula bintu bye beeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo.

Ndaba ekimuli ekiyina la langi eya kakobe, langi enjeru ne langi eya kyenvunvu era nga kiriko ekiwuka ekyefaanaanyiriza enjuki nga kiri mu langi enzirugavu, langi eya kyenvu.

Mu kifaananyi muno ndabamu entulege. Entulege ky'ekisolo ekisinga obuwanvu mu bisolo byonna. Kiyimiridde mu makkati g'emiti, kitunudde, kiwanvuyizza ensingo yaakyo kiringa ekirina kye kiri mu kulengera.

Mu kifaananyi kino ndaba omwalo n'ennyanja. Ennyanja erimu abantu abali mu kusanyuka mu ngeri ey'enjawulo. Ku mwalo kuliko amayumba agaazimbibwa mu nzimba ey'enjawulo. Ndaba owa owabboodabooda eyeebase ku mabbali ga pikipiki ye.

Mu kifaananyi kino, nnengera omuntu ayimiridde mu lyato mu nnyanja mu makkatoi nga kiraga nti ali mu kuvuba ng'akozesa eddobo ezzungu. Ne sayidi endala nnengeramu era akalabika nga akaato naye nga kalabika kali wala nnyo nnyo nnyo.

Ekifaananyi kino ndaba omukono omuddugavu oguwanikiddwa nga gufunyiddwa oba ekikonde omuddugavu nga guwanikiddwa mu bbanga era nga gufunyiziddwa.

Mu kifaananyi kino ndaba ebiwuka bye bayita enseenene. Ebiwuka bino bikongoddwa era nga biraga bisiikiddwa bulungi nnyo nnyo.

Ekifaananyi kino kirimu omusajja ali ku kagaali k'abalema ng'ali mu kuzannya omuzannyo ogw'omupiira era ng'ayambibwako munne.

Ekifaananyi kino ndaba omwalo. Kuliko amaato ag'enjawulo, kuliko n'abantu, kuliko n'ebitimbatimba. Amaato gano ga miti n'ennyanja yiiri nayo ngiraba, naye nga mwalo amaato kwe kwe gagobera.

Ndaba ekizi ndaba ebizimbe. Mu maaso gaabyo waliwo amaato ge bataddewo. Ku sayidi eri ndaba olusozi oluliko omuddo ogw'amabangabanga.

Mu kifaananyi muno ndaba akatale. Akatale kano ndabamu abantu abayimiridde ndabamu ennyaanya ndabamu apo n'ebintu ebyettunzi eby'enjawulo.

Mu kifaananyi muno ndabamu enguudo ennungi ennyo ennyo ez'enjawulo. Enguudo ezisukka mu kkumi nga ziri mu kifo kimu era ng'ezimu ziri waggulu, ezimu ziri wansi; ziriko emmotoka ezitambulirako ez'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndaba ebisero ebirimu emizabbibu era ng'emizabbibu gino giriko n'emiwendo egya ssente.

Mu kifaananyi kino ndaba omuddo. Omuddo guno gulimu engabi eyimiriddemu. Engabi etunudde emabega waayo era nga n'obudde butangaavu.

Mu kifaananyi kino mulabikiddwamu akatale akatunda ebintu ebikozesebwa oba ebyokulya; mulimu ennyaanya, mulimu amenvu, obutungulu, apo, amapaapaali, wootameroni, ccukkamba n'ebirala bingi nnyo.

Ndaba esseffuliya ezifumbirwamu nga zituuziddwa ku sigiri eziriko amanda era nga kirabika kuliko emmere eri mu kufumbwa ku sigiri bbiri n'esseppiki ziri bbiri era zibikkiddwako bulungi era njeru bulungi nnyo.

Mu kifaananyi kino ndaba ekisenge ekiriko ebisiige. Ebisiige bino kuliko abakyala basatu, omukyala omu ali bwereere era nga bakutte ebivuga eby'enjawulo ndabako ebivuga kye bayita adungu.

Ekifaananyi kino kiraga ekkuumiro ly'ebisolo era nga mulimu ebisolo ebyefaanaanyiriza engabi.

Mu kifaananyi kino ndaba omuzabibu n'ekiti ekikoona nga biteereddwa ku ssowaani era nga bisaliddwamu oba nga bigabanyiziddwamu ebitundu bisatu.

Ekifaananyi kino ndaba omukyala yeenaanise enkoofiira ku mutwe eyawundwa mu butiiti obu mu butiiti obw'enjawulo ne kkutu kwe nga nakwo kukoonose kuliko ekikomo ku kutu oba gye twandiyise yiyalingi.

Ekifaananyi kino ndabamu essomero eryazimbibwa era nga lya kalina. Ndabako n'ekigambo ekyaniriza abantu ku ssomero lino.

Mu kifaananyi muno ndaba eggaali esimbiddwa emabbali w'ekkubo, eggaali eno esibiddwako enkota z'amatooke eziwererako ddala ddala. Mu mayembe gaayo mulimu n'akasawo era eriko n'ettaala n'ekkufulu.

Ekifaananyi kino ndaba akatimba akalimu enkoko ez'amagi, ndabamu n'abasajja abayimi abali ku byabwe, abalala bayimiridde.